Omuntu ataddewo omukono gwe akubibwe empiso era ng'omusawo ayambadde ggiraavuzi awanise empiso agyolekeza eri omubiri amukube empiso.

Omuzikiti omunene era ogwazimbibwa obulungi ddala, gwetooloddwa ebizimbe ebirala ebya kalina mu kibuga era ng'ekifo kiyooyoofu bulungi nga mulimu n'abantu abakoleramu abawerako.

Ki ttulakita ekiri mu langi ez'enjawulo omuli kiragala ne kyenvu, kiri mu nnimiro era nga kiri mu kkola ku busubi obutera okuliibwa ebisolo eby'enjawulo omuli ente n'embalaasi.

Omugga omunene guyina amazzi mayonjo, era nga guyita mu biyinja ebinene guli mu kasozi era ng'amazzi gakkirira, gwetooloddwa obusubi obutinitini obwakulira ku bino ebiyinja ebinene.

Akatale nga katundwamu ebyokulya eby'enjawulo omuli apo, galiki, amenvu, bbiriŋŋanya, gulepusi byonna nga byesiimisa okulya era nga babitadde ku diisipule abaguzi babirabe era bajje bagule.

Akazinga ng'amazzi bwe gajja mpolampola ku lubalama lw'ennyanja, amalala we gaddayo era nga galimu amayengo amatinitini; obudde buwungeera.

Ekimuli kya sunflower nga kiri mu langi eya kyenvu era nga mmakkati gaakyo waliwo langi ya brown ng'enjuki etudde ku ku kino ekimuli era ng'eri mu kuggyayo obumeremere bwe kinaalya.

Akatebe akawunvuyirivu ke batera okkozesa mu mabaala, kateekeddwa mu kasenge era ng'emabega waako waliwo akabaawo akaliko soketi.

Omuntu ayambadde ebyambalo by'abasawo ng'ataddeko giraavuzi kw'ossa n'okkwata akuuma ke bakozesa okupima entunnunsi, akutte ne mmasiki mu ngalo ze.

Ekyennyanja ekiyina langi ennungi omuli kyenvu kw'ossa n'obutonnyeze obunene obuddugavu kikwatiddwa era nga kiteekeddwa wansi nga ku mabbali waliwo eddobo kw'ossa n'oluwuzi ebikozeseddwa okkwata kino ekyennyanja.

Emmere eri mu kufumbibwa mu kiyungu ekya wabweru era ng'etuuziddwa ku masiga. Enku zinaatera okuggwaamu era ng'esseppiki zijjudde enziro era nga ziddugalira ddala.

Ekibuga mulimu takisi kw'ossa n'abantu ab'ebigere nga bangi n'ab'obugaali ne bboodabooda nga mulimu n'ebizimbe ebyazimbibwa obulungi nga bingi era nga ku bino ebizimbe mulimu amaduuka amanene abantu mwe bakolera era abantu abalala mwe bagenda okugula bye baagala.

Omuvubi ali ku lubalama lw'ennyanja ng'ayimiridde kumpi n'eryato eddene era nga mu lino eryato mulimu obutimba bwe bakozesa okuvuba era nga waliwo amaato amalala mangi kw'ossa n'abavubi abalala bangi. Ennyanja nzikakkamu era ng'obudde bwa musana.

Omukyala asibye obuswayiri asitudde bbebi ku mugongo gwe era ng'amusibisizza akaleesu akalimu ebimuli era nga kamyufu kw'ossa ne kkala ya bbulu atambulira mu nnimiro era ng'ali mu kunoga ddagala.

Abantu mwenda batudde ku kaato ak'omukka era nga bonna bataddeko life jacket emmyufu kw'ossa ne erementi nazo nga mmyufu era nga bali mu kifo ewali amayengo amangi era amanene era nga bonna bakutte enkasi. Ku mabbali g'eno ennyanja waliyo agayinja aganene gangi agabalindiridde.

Akasenge akaterekebwamu ebyobuwangwa eby'enjawulo nga buli kimu kiriko obulambe era nga babitegese bulungi ng'abalambuzi bajja ne babirambulako era ne bayiga.

Ka siteegi ka booda akatinitini nga waliwo bu booda bubiri obusimbye era nga siteegi eno eri kumpi n'oluguudo okuyitwa emmotoka kw'ossa n'abantu ab'ebigere n'ab'obugaali.

Omusiisi wa capati ayambadde jjaze ya Uganda Cranes eya kyenvu era ng'afunyizzaako emikono ali mu kwetoolooza rolex emu ebirungo eby'enjawulo omuli cabbage n'amagi amasiike era nga biwoomu ddala.

Amazzi makkakkamu era nga obudde buwungeera enjuba y'ekitundu egwayo era ng'ebire biteefu bulungi ddala.

Akatale akatundirwamu ebibala eby'enjawulo omuli apo, amenvu, wootammeroni era nga abasuubuzi basalako wootammeroni bazitunze eri abaguzi ng'abaguzi batinitini naye ng'abasuubuzi bo mwe bali mu katale nga batudde.

Enkoko ziri mu katimba nga kanene era ng'akatimba kalina level za njawulo, akatimba kali ku mmotoka era nga emmotoka eri mu katale.

Akabbo kaalukibwa mu langi ez'enjawulo kw'ossaako ne ppatani empanvuyirivu kateekeddwa ku kisenge kakirabise bulungi era kateekebwa mu ma mu madiiro kagalabise bulungi.

Kakkapa akaddugavu katudde wansi w'ekiyinja ekinene era nga keekwese, keekwese mulabe, era nga kayina gwe katunuulidde enkaliriza.

Munnassaayansi yeesabise ayambadde mmasiki kw'ossa ne ggaalubindi n'ekiveera ekimubisse omubiri gwe. Yeetegereza obuwuka ng'akozesa microscope era ng'ali mu labalatole.

Ente ez'amayembe amawanvu kw'ossa n'entoototo eziyina obuyembe nga bumpi zigenda ku ttale era omulaalo waazo leero tatambudde nazo zo zeetwalayo zimanyi gye ziriira omuddo.

Embogo ziri mu kunywa ku mazzi era nga nkulukulu mu myaka waliwo obunyonyi obuli ku migongo gyazo era nga buno obunyonyi bukkakkamu era nga tebuyina buzibu bwonna na zino embogo.

Omwami omukulukulu mu myaka ayambadde bugaalubindi kw'ossa n'akakoofiira, ataddeko akamwenyumwenyu ku matama atudde kkatebe ng'ali ku kyalaani atunga ngoye.

Abaserikale bali mu kulawuna kitundu era nga bafulumye emmotoka yaabwe beetegereze. Bali wabweru w'ennyumba eri mu kikomera ng'erina ggeeti enzirugavu. Era bapaakinze amabbali w'oluguudo luno.

Omubisi gw'enjuki guteekeddwa mu kasowaani ak'ebbumba aka brown, nga waliwo n'akantu akalala aka bboolobboola akateekedddwa mu guno omubisi nga byonna bituuziddwa ku mmeeza etukula obulungi eya marble era nga ya langi ya bbulu.

Ezzike etto litudde ku muti ogwamenyebwa era nga obutabi bwa guno omuti bwamenyekamenyeka ezzike liri mu kibira.

Emmotoka zipaakingiddwa wabweru w'ekizimbe era ng'omusirikale eyambadde yunifoomu azikuuma era ng'aziyitaayitamu, ku kkubo kuliko emmotoka kw'ossa n'aba booda.

Omwami ayambadde akavesiti akaaguba atudde wansi nga yeetooloddwa obukutiya ng'era atudde kumpi n'amazzi ag'ennyanja era ng'emabega we wayi waliwo eryato.

Ente enkulu eyina amayembe amawanvu eri ku ttale era ng'esibiddwa omuguwa mu bulago yeetooloddwa ebisubi bingi era ng'emabbali waliwo ennyumba ezisulwamu abantu nnyingi.

Enjuki ensajja eri ku kimuli ekimyufu ekirungi ennyo era ng'eri mu kunuunamu mubisi enjuki esikirizibwa okujja eri kino ekimuli kubanga kifaanana bulungi.

Kasasiro yasuulibwa amabbali g'omwala era omulala ng'ali mu mwala munda. Omwala mukyafu era nga waliwo obukutiya bwe baateekamu omusenyu bwe bebateeka ammabbali ga guno omwala gu guziyize amazzi okugenda mu mayumba g'abantu era omwala gwetooloddwa obukubo obutini kw'ossa n'ennyumba ezisulwamu abantu.